Bakhaana bama i'metsi balukhukobola yo i'ngo betyukhile kametsi, umurangisi ali khupiringisa i'ndika nenga wakibowelekho kametsi

Itsu ingore iye liloba bakyombekhela bisaala, kamabaati kamakore, kumulyango kuli kumwikule inyuma waliyo kamatore ni bisaala

Lidduka lyesi ba'akha iranji iya nabinzali iya MTN bali ba parkingilewo tsindeke ni motookha, khu lugudo ifuula yapile kametsi kalikho kamakali, bekhalakile khundeke tsyabwe

Umusani Ali khupiringisa indika wakwarile inkofila imbesemu, ali khu'luguddo inyuma bandu bataru balikhuba nga bamulondelekho

Abandu bali khundulo khwe inyantsa bama khunyantsa bali khutsila igobola khunyatsa, khundulo khwe inyatsa khulikho tsinzu tsibili batsombekhela bisaala indala iye gamabaati gindi iye ne khundulo kwe inyaza barakho gamaato gagayedakho babandu khujendela khumeetsi.

Abana bemikhile akari etsi bench bakwarire tsingato tsimali ni tsi'socks baleyile chimyasi

Inzu esii bombekhela bunyaasi khukhwama asii paka khungachi inyuma wayo waliyo bisaala ni lulwanyi lubalayi lukhatsowakho bunyaasi taa

Kametsi kamakwalafu kakwalalile ne lilyaato lyabele nga lilekhebwa awo khundulo Khwe kametsi, likulu lye lanji iye blue ni kamafumbi kamawanga